Siyabadinga omama labobaba abasebenza gadalala bekhulisa abantwana abancane ezikolo zemfundo ephansi. Bachithi iskhathi sabo esinengi benceda labo bantwana ukuthi bakwaze ukufunda ngempilo kuqale ukuvuleka inqondo zabo.

baqinisile abadala nxa besithi isigogo sigoqwa sisemanzi kuyilungelo lawo wonke umntwana ukuthi athole imfundo lapho esasemncane leyo mfundo iyamncedisa ukuthi lapho ekhula abe nokuhlakanipha okunceda isizwe sethu sibe lenqubeka phambili kwezomnotho kanye lakwezemfundo

Isigogo sigoqwa sisemanzi. Lapha sibona abantwana, kanye notitsha wabo. Uyabafundisa ngokuzikhandla. Lokhu kuyabafundisa ukuthi bakhule, babe lekusasa engcono.

Abantwana abancane baqakathekile kakhulu emphakathini, ngoba yibo abadala bakusasa. Bazali, asibahambiseni esikolo bafunde ngempilo. Lapho sebekhulile bazoba ngabaphathi abangcono.

Kuhle kululuju. Abantwana besakhula, isigogo sigoqwa sisemanzi, umthwentwe uhlaba usamila. Basebenza ngokuzikhandla otishala bencedisa izingane ukuba zithole imfundo zisezincane.

Abadala baqinisile ma besithi isgogo zigoqwa zisasemanzi. Abantwana baqalukufundiswa besasebancane. Lokhu kuyabancedu kuthi bakhule belolwazolunengi, batholimsebenze ngcono, bathuthukise lesizwe sabo.

Izihlahla ziyawuhlanza umoya esiwuphefumulayo. Siphefumule umoya ohlanzekileyo. Yingakho lasezikolo, befundiswa abantwana ukuthi balime izihlahla besasebancane, lokuqakatheka kwazo.

Ziyakhiwa izikolo semfundo ephansi ziba zinhle kakhulu okwamagama lokhu kwenza abantwana ukuthi babelesifiso esikhulu sokuthi bangene esikolo bayefunda ngokuhamba kwesikhathi ilizwe lethu liyathuthuka lapho likhiqiza abafundi abanengi.

Ukufunda kuqakathekile ezweni lakithi ingakho uhulumende uyasebenza gadalala ukuze aqhubeke esakhizikolo labantwana bakwazi ukuthole indawo yokufundela ezanceda ikusasa labo libengcono kakhulu.

Izikolo ezisemaphandleni ziyayidinga intuthuko. Abantwana bayakudinga ukuthi bathole izindawo zokubhalela, izitulo kanye namatafula azobenza bakwazi ukuhlala bekhululekile babhale kuhle.

Ezinye izikolo zamabanga aphansi zisakudinga ukuthuthukiswa ukuze zifane lezikolo ezakhiwe zaba ngezesimanje manje, ngoba ukufunda sekuye kwatshintsha kakhulu. Sokulula okokuthi kuncedise abantwana bazwisise masinyane

Abantwana bayafunda ikilasi labo alina matafula ,alina zitulo ,alina mabhentshi kusadinga ukuthuthukiswa ukuze bafundele endaweni enhle enesizotha.

Isithombe sethu sisitshengisa umntwana osesikolo ofunda incwadi zakhe lokhu kuyisikhuthazo kubazali ekuqakathekeni kokuhambisa abantwana esikolo ukuyafunda.

Zakhiwa ngobunono obukhulu izikolo. Besekusiba lamafasitela angenisa umoya okwenza ukuthi indawo yokufundela ibelomoya ohlanzekileyo njalo abantwana bafunde ngokukhululekileyo

Abantwana besikolo semfundo ephansi , baba leskhathi sokuya ekhefwni imizuzu engu 30 , lokhu kuyabenza baphumuze ingqondo bathole lokuya ethunjini , okubenza lalapho sebebuyela eklasini babe sebelomdladla wokufunda

Abanye abantwana emaphandleni, bahamba umango omude besiya esikolo. Lokho kubenza bafike bediniwe sibili. Ingakho kuyakhuthazwa ukuthi uhulumeni, ayakhe ezinye izikolo. Azifake eduze. Ukuze abantwana bathole izikolo eziseduze.

Imfundo yonke iqala phansi abantwana besasebancane, yingakho kuqakathekile ukuthi bafundele endaweni enhle, enesizotha, ebasiza bakwazi ukuqhubeka begxilise ingqondo zabo kulokho abakufundayo.

Iyaphumelela imfundo yezinga eliphansi. Abantwana abancani bafunda ngokuzimisela. Kuyasithabisa ukubona imsebenzi yabo esukifakiwe ezindaweni laphu mphakathi ongabona khona okuhlokwenziwa ngabantwana bethu.

iyabonakala imzamo kahulumende yokuthi abantwana bonke bathole imfundo kusukela kwabemfundo yaphansi kusiya kwabemfundo yaphezulu abanengi abntwana bafunda ezikolo eziphansi ngakho uncedo luyadingeka ezikolo olufana lamabhuku kanye lezitulo lamatafula

zikhona izikolo ezilabantwana abaswelayo lababantwana abalazo izicathulo zesikolo njalo bafundela ezindaweni eziphansi kakhulu bayaludinga uncedo ebantwini ukuthi bathole izicathulo kanye lendawo zokufunda ezincono

Ziyakhiwa zibezinhle izikolo zemfundo ephansi. Lokhu kuyancedisa ukuthi abantwana bakuthabele ukufunda ezindaweni ezinjalo. lngakho lapho usikhangele ukhatshana uzoyaneliseka ngalokhu okubonayo.

Kunengi esikuhambela esikolo, abanye bafundela umsebenzi wezandla, bayafunda ukwenza umsebenzi wokwakha, abanye bayafunda ukwenza umsebenzi wokwenza imnyango lezinto ezinjalo ezihlukakukeneyo konke lokhu lulwazi oluqakathekileyo kithi njenge lizwe.

Abantwana sebefundiswa umsebenzi wezandla lapha besaseskolo. Izipho azifani, abanye bahlakaniphile emabaleni nasekufundeni kukanti abanye bahlakaniphile emsebenzini wezandla. Ingathi izikolo seziqikelela ukuthi abantwana bathole imfundo ehlukahlukeneyo ukuze babe lekusasa elingcono.

Abantwana besikolo bafundela ezindaweni ehlanzekileyo kakhulu, labo kuyadingeka ukuthi nxa beqeda bacline izindawo zabo bazigcine zihlanzekile okwamagama.

Kuye kwathuthuka kakhulu ukufunda, kwezemfundo sokusetshenziswa amakhompiyutha kanye labomakhalekhukhwini lokhu kwenza ukuthi ukuphenya kubelula njalo imfundo isijula kakhulu ngenxa yezinto ezithuthukisiweyo.

Ukuze sikuthabele ukuphila siyakudinga ukudla okumnandi. Yingakho kula lezitolo ezithengisa ukudla okuyehla ngesiphundu. Manje lokhu kuyafundelwa kusukela esikolweni izindlela zokupheka ukudla okungajabulisa abantu.

esikolweni akufundwa kuphela izincwadi kodwa kuyafundwa lemisebenzi yezandla abantwana bayafundiswa ukwenza izinto ezihlukahlukeneyo ezifana lamabhakede ingonxa lezinto ezinjalo lokhu kwenza ikusasa labo libencono kakhulu bakwazi ukuziphilisa bathuthukise lelizwe lakithi

bakhona abazikhandlayo bahambe beyofunda imsebenzi efana lokulungisa u getsi manje lokhu akuzenzakaleleli ngoba bachitha iminyaka eminengi kakhulu befunda lowu msebenzi lapho sebebuya babuya sebelolwazi olunengi kakhulu okunceda isizwe sakithi sikwazi ukusebenzisa ugetsi kahle

abantwana bafundiswa ngemisebenzi eminengi eyehlukeneyo esikolo abanye bafundiswa ngogesti lokusebenza kwayo kanye lendlela zokuzivikela njalo lapha befunda umsebenzi oyingozi kuhle ukuthi bagqoke impahla ezizabavikela bangabi sengozini.

Ngenxa yenselele yokuswelakala kwemali ezinye izikolo ziphansi kakhulu lokhu kutsho ukuthi abanye abantwana bafundela phandle ngakho bayakudinga ukuncediswa ukuze labo bayefundela ekilasin lapho abazokhululeka khona

Minengi imsebenzi efundelwayo eskolo, eminye yakhona yimisebenzi yezandla efana lokubaza, efana lokusebenza lensimbi kanye lokwakha izakhiwo. Lemfundo iyancedisa abantwana ukuthi bakwazi ukuzisebenzela ngezandla zabo.

Ukufunda kuyathuthuka kakhulu. Abanye bafundela ubudokotela, abanye bafundela ububalisi, besokuthi abanye bafundela imisebenzi yezandla efana lokubaza kanye lokusebenza ngensimbi. Konke lokhu nxa sikuhlanganisa kuletha intuthuko elizweni lakithi.

Bazali hambisani abantwana esikolo ,isikolo siqakathekile kusasa ikusasa labo liqhakazile nxa libambise eskolo odokotela baphuma eskolo omongikazi baphuma eskolo balulekisani impilo yabantwana benu.

Imfundo iqakathekile njalo ihluka hlukene kodwa iyasincedisa endaweni zonke cabanga ngomakanika bezimota bayakwaz ukukanika ama ambulance asinceda ukuthi lapho sigula asithwalele esibhedlela

Ziyathuthukiswa indlela zokufundisa ezihlukahlukeneyo ababalisi bayanikela abantwana umsebenzi wesikolo ukuthi bafundisane bebodwa ukuze ababalisi baqiniseke ukuthi ulwazi lwabantwana lungakanani besebesiba kwazi ukubancedisa lapha abehluleka khona

Ukuhlabela kuyafundelwa bakhona abahamba baye eskole bafunde baze babe ngabahlabeleli abadumile yonke into enhle iyafundelwa njengoba sibona esthombeni sethu.

Imfundo iqakathekile kakhulu. Sebebancane kakhulu, abalezifuyo. Abakwazi ukuzitshiya njengelifa. Manje ukufundisa abantwana, kuyenza babe lekusasa elihle. Elilempumelelo.

Ukufunda sokuye kwathuthukiswa kakhulu. Ezikolo kuba lohambo oluye zindaweni ezihlukahlukene. Oluhlosele ukuthi abantwana bayofunda, okufana lokuthi bavakatshele eVictoria falls.

Izikolo ziyakhiwa ngobunengi bazo, kukanti ngobunengi, sezifakwa amagedi amakhulu kanye lemiduli emikhulu, lokhu kuvikela ukuthi abantwana bangabaleki esikolo kodwa bafunde besebetshayisa ngesikhathi esifakiweyo.

Kulamalanga ezikolweni zemfundo yaseSecondary school lapha abantwana abahlanganiswa khona babeliqembu besebenikelwa imithetho etshiyetshiyeneyo batshelwe lokuthi kuyini osekutshintshile esikolo.

Izikolo ezisemaphandleni ngobunengi azilazo izakhiwo zokufunda njalo azilawo amabhentshi lezitulo abantwana bafunda ngaphansi kwezihlahla okwenza kube nzima ukuthi bahambisane lababalisi babo.

Izikolo zakhiwa zibe zinkulu, besekusiba lezindawo ezigcinelwa ukudlalelwa imidlalo ehlukahlukeneyo, efana lebhora, imdlalo ye basketball, imdlalo ye netball, konke lokhu kwenza ukuthi kubonakale ukuthi isiphiwo somntwana ngamunye sikuphi.

Ziyakhiwe izikolo zabazinhle abantu abanengi bayakwazi ukuyofunda bathole imfundo yaphezulu. Abanye basebenzisa amabhasikili ukuthi bayefinyelela izindawo abafunda kuzo.

Ziyahlonipheka kakhulu izindawo zokufundela ,zakhiwa lapho okulemigwaqo khona abantwana abakwazi ukufika khona, kanye lababalisi abakwazi ukufika khona kungabanga lohlupho. Imfundo ingamandla.

Imizamo iyenziwa lasezikolweni ukuthi abantwana bafundiswe ngemikhuhlane ethathelwanayo lezindlela abangazivikela ngazo. Lokhu kuyabanceda ukuthi bakwazi ukuzivikela emikhuhlaneni engahle ibalimaze.

Ezemidlalo kanye lezamasiko, ziqala abantwana besaseskoleni. Loku kuyancedisa ukuthi kubonakale ukuthi yibaphi abantwana abane sipho, besebefundela lokho abakwazi kangcono, okubanceda babe lekusasa eliqhakazileyo.

Njengoba abantu beqhubeka bezalwa ngobunengi, ziyadingeka izikolo ezinengi ezizoyenelisa ukuthi zincedise abantwana bakwazi ukufunda babe nekusasa elihle kakhulu.

Ezinye uzikolo zisasephansi kakhulu kwezongomnotho. Kangangokuba ikilasi elilodwa libabantwana abanengi abayafunda beminyene. Manje kuyadingeka usizo ekuthini bancediswe bathole amatafula kanye lezitulo ukuze bafunde kuhle bekhululekile.

Ziqhubeka zithuthuka izikolo zemfundo yaphambili. Ziyakhiwa zihlotshiswe kahle. Lokhu kuzinikela isithunzi njalo labantwana abahamba kuso bayakubona ukuqakatheka kwemfundo abayitholayo.

basebenza gadalala ababalisi befundisa besikolo bayabafaka ndawonye ngamaqembu ahlukahlukene ukuze benze umsebenzi wesikolo lokhu kuyabancedisa ukuthi bazwisise lapha abangazwisisi khona besebekusenzisa kubabeka emathubeni okuthi babe lekusasa elihle

Abantwana bayafundiswa esikolo ukugcina isikolo sihlanzekile lokhu kuyabanceda ukuthi loba sebekhula bakhule behlanzekile njalo bengabantu abadala abahlakaniphileyo.

Mamo saze sasihle isakhiwo. Leyi yindawo ebizwa ngokuthi yisikole, okufunda khona abantwana bamazinga laphezulu. Kuqala ngofomu wani kusiya phezulu. Sihle isakhiwo siluhlaza sibuye sibemhloshana.

Izikolo ezinengi zakhathesi sezikwazi ukuthenga amabhasi lawamabhasi asiza abantwana abahlala khatshana kakhulu ukuthi bakwazi ukufika bengadinwanga esikolo Bakwazi labo ukuthi bafunde balingisele ikusasa labo eliqhakazileyo

Ngenxa yezomnotho kwamanye amazwe, abantwana bafunda bebanengi ekilasini njalo kusasetshenziswa izindlela zakudala zokufundisa okufana lokuthi basebenzise itshoko kanye le black board ekubhaleleni.

Ezemidlalo, ziyathuthuka kakhulu ezikolo. Sokulamakilasi aklanyelwe ukuthi, kufundiswe abantwana ngezemidlalo. Ukwenzela ukuthi lapho, sebesiyadlala, kubekukhona abakutholileyo. Okuzabancedisa..

Imisebenzi ehluka hlukeneyo iqala ukufundelwa abantwana besasesikolo. Abanye baqala ukufunda ngezinyamazana ezifuywayo ekhaya kanye lezinyamazane zesiganga lezindlela zokuzinakekela.

Abantwana abanengi abasesikolo sezinga eliphezulu abalazo izicathulo yingakho abanye bahamba ngenyawo esikolo kukanti abanye bagqoka izicathulo ezingavumelekanga. Bayakudinga ukuncediswa.

Imisebenzi yezandla iqala ukufundilwa abantwana besesikolweni. Manjena bayakhetha abantwana ukuthi yini abafuna ukuyifunda. Abanye bayakhetha ukufunda ukwazi ngezensimbi abanye bakhetha ukubaza. Lokhu kuyabancedisa babelekusasa eqhakazileyo.

Siyazisekela izikolo, abantwana bethu siyabasekela bahambe esikolo ngoba imfundo iqakathekile kakhulu, imfundo isikhiphela abaphathi bakusasa, imfundo yilifa labantwana bonke.

Kulilungelo lomntwana wonke ukuthola imfundo. Phela odokotela sibathola esikolo. Uhulumende basebenza gadalala , belungisa izindawo yokufundela, esiziye zathuthukiswa kakhulu. Ezisezingeni eliphezulu.

Ikusasa elingcono liqala namuhla. Bazali hambisani abantwana benu esikolo, yilo ilifa elingcono elingabatshiyela lona, ngoba lizayenza ikusasa libengcono kakhulu kuyewonkumuntu.

Ayakhiwe ngobunono obukhulu, amayunivesi. Kuphinde kwakhiwe lendawo zokuhlala. Zabantwana abahlala ezindaweni ezikhatshana kakhulu. Ukwenzela ukuthi babeseduze lendawo zabo zokufundela. Bangalahlekelwa,

Izikolo zemfundo ephakemeyo, kanye lezinye izikolo, sebelazo izinto zokulwa lomlilo. Ezincedisa ukuthi nxa kungavela umlilo, bakwazi ukulwa lawo. Lapho besalinde, labo abafanelekayo, ukulwa lomlilo.

Zinhle okwamagama izakhiwo zasemaYunivesi, kuyakhiwa lezihlahla ezinkulu ezenza umoya ohojelwa kuleyo ndawo ubemnandi kakhulu, njalo kubengumoya olempilo ebantwaneni.

Abantwana abanengi abaya ezikolweni zemfundo ephakeme. Basuka ezindaweni ezikhatshana ezihlukahlukeneyo. Manje kuba lamalungiselelo okuthi bathole indawo yokuhlala, abafunda behlala kuyo. Lokhu kwenza babeseduze lesikolo sabo.

Kuqakathekile emfundweni ephezulu ukuthi abantu bafundiswe ngenhlanzeko. Inhlanzeko iqakatheke ekuthini iyasivikela emkhuhlaneni emnengi. Yingakho emaUniversi kumele bebafundise ngenhlanzeko.

Zigcinwa ziphephile izincwadi emayunivesithi lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana bakwazi ukuzithola besebethola ulwazi olunengi kakhulu olubancedisa bathuthukiswe ezifundweni zabo.

Ithuthukisiwe kakhulu imfundo yezinga eliphezulu kusetshenziswa lemitshina kusetshenziswe lezinto ezinengi ezehlukeneyo ukwenza abantwana abasesikolo bakulungele ukuyasebenza ezindaweni ezihlukahlukene lokhu kuletha intuthuko yelizwe.

Kuqhubeka kuthuthikiswa kwezokufunda ikakhulu emfundweni ephakameyo umntwana lomntwana uyakwazi ukuthi abeleyakhe icomputer ayisebenzisa lapha esenza uphenyo embuzeni ehlukahlukeneyo.

Ayakhiwa ngobunono obukhulu amayunivesithi. Amanengi akhiwa lapho okulezihlahla khona okulomoya omnandi kakhulu njalo kuba lezindlu emaduzaneni ezenzelwe ukuthi labo abavela kude bahlale kuzo ukwenzela ukuthi kubeseduze eskolweni.

Abantwana abasezingeni eliphezulu ngemfundo bayenzelwa imizamo yokuthi bakwazi ukuhlala esikolo ukuze babeseduze nalapho abafunda khona lokhu kwenzelwa ukuthi bangahambi amabanga amade befike sebediniwe esikolo

Amalunga amasonto etshiyetshiyeneyo, ayenza imizamo yokufundisa abantwana ngokuthi babe lezikolo. Ikakhulu ilunga le "Roman Catholic Church " abanengi bayazuza kulelo lungiselelo.

Khangela imfundo sithuthuke kangakanani izikolo sezihlotshiswa ngamabhentshi lezitulo abantwana bayakwazi ukufunda bekhululekile lapho bekhululeka abantwana bayakwazi ukugxila ezifundweni zabo.

Ulwazi soluye lwathuthuka kakhulu ikakhulu emayunivesi. Izinto ezisetshenziswayo kuhlanganisa imitshini izinto zokubhalela lokunye okunjalo kuyabonisa ukuthi imfundo esitholakala isijule ngisho nakakhulu kulakudala.

Ziyathuthuka izifundo , abantwana balungiselelwa indawo yokuhlala .Ukuze indawo zokufunda zibe seduze zifikeke ,bakwazi ukufunda becelesile. Bengakhathazekanga ngokuthi bazohamba imango emide.

Ezindaweni zemfundo ephuzulu ama Yunivesithi ibakhona indawo ebizwa ngokuthi yi layibhurali leyo ndawo yindawo yezincwadi engakungceda ukuthi lapho ufuna ukuthola ulwazi oluthile uhambe khona uyedinga ufunde ngalolo lwazi oyabe uludinga.

Nansi ndawo yokufundela eyezifundo eziphakeme. Inhle okwamagama, iyanceda abantwana ukuthi bafunde bezinzile njalo bekhululekile.

AmaYunivesi lezikolo zendawo yokufundela hayi kuphela umsebenzi odinga ukucabanga kodwa lomsebenzi wezandla ofana lokwakha ,umsebenzi ofana lokuhlabela lokutshaya izitina.

Umphakathi uhlala ukhula nsuku zonke manje kwenziwe imzamo eminengi ngohulumende bezindawo ukuthi bayakhe ama University abe manengi ukwenzela ukuthi abantwana bakwazi ukuyofundela lokhu abakuthandayo

Ziyathuthukiswa indawo zemfundo ephezulu labantwana besikolo bemfundo yezinga laphezulu abasawagqoki ama uniform kodwa bayizigqokisa bebebahle njengabadala asebefuna ukuthuthukisa izimo zelizwe labo

Indawo zokufundela ziyadingeka, njengoba abantu besiya besanda, banengi othola esikolweni benze kahle befuna ukuqhubekela phambili beye kumaUniversity.

Ukufunda sokuthuthuke ,sokufundela ngamakhompuyutha sokudingeka ama internet. Fundani hambani bantwana emayunivesithi ulwazi yiwo mandla ulwazi ngamandla ethu sonke.

Zithuthukiswe kakhulu izindlela zokufunda abantwana sebekwazi ukufunda ngama computer abanceda ukungena ku internet ukuze baphenye ngokunengi besekwenza ukufunda kwabo kube lula